Kuqakathekile ukuba ababalisi abafundisa abantwana abasesigabeni senursery, bebafundise indlela eqondileyo eyokugeza izandla nxa besuka sebenzisa isambuzi.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kuye wonke umntwana. Kulesisigaba abafundi, bafunda ngokubona langokudlala.

Kuqakathekile ukuba ababalisi bekhangele abantwana ikakhulu laba abafunda isigaba se nursery uyathola abantwana sebelahlekile bengasaziwa lapha abaqonde khona.

Abantwana abafunda ibanga elingaphansi i-nursery bayathanda ukulalela umbalisi nxa efundisa. Kuqakathekile ukuba umbalisi abafundise ngendlela eqondileyo.

emakhaya kuhlukene lasemadolobheni uyathola abantwana behlile phandle befunda ikakhulu laba abesebangeni elingaphansi elema nesali yibo abafunda behleli phandle ukuze babone abakufundiswayo

Izifundo zesikolo zakulezi insuku ziyahlabusa njalo abantwana sebeyenelisa ukuthola amabhuku ukuthi bezibalele befunda.

Ezikolweni ezinengi zasemaphandleni akulandawo lapho okubhalelwa khona umsebenzi ngakhoke umbalisi ohlakaniphileyo uyadinga lapha angabhala khona umsebenzi afakele abantwana ukuze befunde

Abantwana besikolo kuqakethekile ukuba bethole isikhathi sokuphumula beyodlala phandle njalo izikolo kuqakathekile ukuba zibelendawo yokudlalela ukuze abantwana bedlale.

Abafundi ikakhulu laba abakubanga elingaphansi ele primary njalo kuqakathekile ukuba nxa besesikolo bengafunda bebelesikhathi sokudlala njalo kuqakathekile ukuba bebe lendawo eziqondileyo zokudlala

Imfundo iqakathekile kakhulu ngakho ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana nxa bebuya esikolo bengene phakathi emakilasini bahlale phansi befunde bengacwali indawo yonke lokho kuzokwenza ukuthi bacine belimala.

Izikolo nxa zivaliwe awusoze uthole ngitsho umntwana oyedwa esikolo . Uyathola kuligceke nje. Lesikolo laso siyabe sihlanzekile singela ngitsho iphepha phansi.

Abantwana besikolo bayathanda ukudlala imincintiswana yebhola etshiyeneyo, kuqakathekile ukuba izikolo zibe lendawo lapho okudlalwa khona ibhola ukuze abantwana bedlale kuhle.

Kuqakathekile ukuba abantwana befundiswe ngokuhlanzeka lapho bengaqeda ukudla, ukudla kwabo kwesikolo, kuqakathekile ukuba begezise imiganu yabo ukuze beyibeke ihlanzekile.

Kuqakathekile ukuba Abafundi bafundele endaweni ehlanzekileyo kuso sonke isikhathi, ngakho ke ababalisi bayakhuthazwa ukuba bakhuthaze abantwana behlale behlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abafundi abafunda izifundo zaseprimary kuqakathekile ukuba bethole ulwazi lwamacomputer kuqakathekile ukuba befundiswe bebekwazi amacomputer ngoba alusizo kakhulu empilweni zabo.

Abazali babantwana abakugwalo lwesithathu bayakhuthazwa ngababalisi ukuba bethengele abantwana ingwalo zokufunda zesamu ukuze beyenelise ukwenza kahle esikolweni.

Kulezinsuku kuqakathekile ukuba abantwana abanengi befundiswe ngama computers lokhu kuyenza bebelolwazi wokuwasebenzisa lokuwagcina kanye lokuwalondoloza.

Kuqakathekile ukuba abafundi bathole indawo zokuhlala kanye lendawo zokubhalela nxa beseskolo. Lokhu kwenza beyenelise ukufunda kuhle kungela lutho olubahluphayo. Bephumele kahle ezifundweni zabo.

Abafundi bebanga laphansi le primary, bazwisisa ngcono nxa befunda izinto bezibona. Kuqakathekile ukuba ababalisi badwebe imibhalo yabo ukuze abafundi bebambe masinya.

Imfundo iyimpilo imfundo isiyakhela ikusasa elihle imfundo isenzela konke okuhle imfundo siyayibonga ngoba iyasenza siphucuke kuqakathekile ukuba abantwana belalele lapho befundiswa.

Kuqakathekile ukuba abantu begcine indawo zokufundela zihlanzekile. Kulezinsuku abantwana be primary bayafunda izifundo ze science njalo kuqakathekile ukubana kubelendawo lapho abafundela khona izifundo ze science

Abafundi be primary bafunda ngokulalela ngokubona langokuzwa. Kuqakathekile ukuthi umbalisi adwebe okunye akufundisayo ukuze abafundi bekubambe masinya.

Abantwana abanengi abasuka emakhaya uthola ukuthi abatholi ukudla ezindlini zangakibo. Ngakho uhulumende wabona kuqakathekile ukuba alethe ukudla ezikolo, abantwana bethole ukudla ezikolo.

Abantwana baseprimary bayakuthanda ukudlala ibhola ngaso sonke isikhathi kodwa uthola sebeyithethe amaphepha lentambo bayiyenza amabhola abo loko kuqakathekile kutshengisa ukukhalipha kwabantwana

Ukuze abantwana bafinyelele kulokhu abafisa ukuba yikho bengakhula kuqakathekile ukuthi behambe esikolo lokhu kulilungelo labo lokuthi wonke umntwana afunde.

Imfundo iyakha ikusasa yomntwana enhle .Kuqakathekile kakhulu ukuba .Wonke umntwana ahambe eskolo ukuze ayothola leyo mfundo .Njalo kulilungelo lomntwana wonke ukubana afunde .

Abantwana abanengi abasuka emakhaya bayaswela ukudla ngakibo uhulumende ubone kufanele ukuba abanikeze ukudla ukuze beyokudla esikolo lokhu kuyenza abantwana bethakazelele ukuza esikolo.

Kuqakathekile ukuba umbalisi abengumuntu olesizotho nxa emile phambili kwabantwana ukuze abantwana bemlalele njalo bezwisise into ayifundisayo.

Abafundi abanengi abancane abafunda ephuremari bayathanda ukudlala. Kuqakathekile ukuba ezikolo kube lesikhathi sokuthi abafundi baphume phandle bayodlala njalo bexoxe labangane babo.

Imfundo yasesekhondari iqakathekile kakhulu ngoba abafundi abanengi bayafunda imisebenzi yezandla okuyiwo ezabaphathisa bengakhula, lokhu kwenza ukuthi umuntu ayenelise ukuzisebenzela yedwa.

Abafundi kulenzinsiku bafunda izinto ezehlukeneyo. Kuqakathekile ukuba bafunde ukwenza imisebenzi yezandla. Abanye bayaphila ngawo lowo umsebenzi wezandla njalo yikho kuqakathekile ukuthi befunde kakhulu imisebenzi yezandla.

Izifundo zase"Secondary"ziyaphathisa kakhulu kulezinsuku ngoba ziyancedisa abantwana ukuze befinyelele kuzifundo zabo ze"tertiary"kulezinsuku sokulama"computer " ayiwo aphathisayo kakhulu.

Ngensuku zanamhlanja uhulumende uyakhuthaza ukuba abantwana abafunda ezifundo zesekhondari baphiwe ukudla esikolo lokhu kwenza ukuthi abantwana bathakazelele ukubuya besikolo nsukuzonke.

Abafundi abanengi bayathanda ukufunda, izifundo zeScience. Ngakho ke bathanda ukuthi bezisebenzise ngoba ziluncedo. Nxa besuka esecondary, besesiya etertiary. Kuzabaphathisa, ukuze befunde, beqhubeka besiya phambili.

Kulezi insuku izifundo ezinengi abantu basebenzisa amakhompiyutha. Kuqakathekile ukuthi ezikolo abantwana bafundiswe indlela eqondileyo yokusebenzisa amakhompiyutha.

Izifundo ze Secondary le tertiary ziqakathekile kakhulu. Kulezinsuku bafundisa abantwana imisebenzi yezandla enjengokuthunga lokupheka. Kuqakathekile ukuthi umntwana afunde imisebenzi yezandla ukuze azincedise engakhula.

Izifundo zase "Tertiary " leSekhondari ziqakathekile kakhulu ziyancedisa abantwana ukuze befunde ukwenza umsebenzi wezandla .Umsebenzi wezandla lowu ugoqela ukupheka kanye lokuthunga .

Kuqakathekile ukuba abafundi be secondary nxa besenza izifundo zabo zescience begqoke impahla zokuzivikela ukuze bengafinyelelwa yimithi emizimbeni yabo engacina isibalimaza

Kuqakathekile ukuba abafundi bebale bezwisise izinto abazifundayo ngoba kulesikhathi lapho okumele bebhale khona imihloliso yabo. Becabange besebenzise ingqondo zabo ngokuqondileyo.

Abantwana besikolo babejabulile kakhulu ngoba babethole umvuzo wokuqala kumncintiswano wokudweba, bazidlula zonke izikolo ezazibuyile ngalelolanga.

Kuqakathekile ukuthi abafundi besecondary lasetertiary bencedisane ekubaleni kwezifundo lokhu kuyabaphathisa ukuthi benzekakhe kuzifundo zabo

Kuqakathekile ukuba abantwana nxa besesikolo befunde belalele njalo bezwisise konke abakufundiswayo ikakhulu laba abenza izifundo ze secondary nxa besenza izifundo ze science kuqakathekile ukuba belalele njalo bezwisise.

Imfundo yasesecondary seyaba lula ebantwaneni. Ngalezi insuku sokulamakhomputha lapha abantwana abathola khona ulwazi olujulileyo oluyilo olubancedisayo ezifundweni zabo.

Kulezinsuku abantwana sebefunda ngokupheka. Bafunda ngendlela zokuhlanzeka lokupheka ukudla okutshiyeneyo. Izifundo lezi sezitholakala ebangeni lesekhondari kanye lebangeni lezifundo zaphezulu.

Kulezi insuku ezikolo ikakhulu zeSekhondari le"Tertiary" bayafundisa abafundi imisebenzi yezandla ikakhulu bathanda ukubafundisa umsebenzi wokuthunga lowokupheka.

Kuqakathekile ukuba ababalisi bancedise abantwana njalo bebatshengise indlela eqondileyo yokusebenzisa amacomputer ukuze beyenze kahle ezifundweni zabo.

Abafundi beSekhondari bande ukwenza izifundo ze"science ".Lokho kuyabaphathisa kakhulu ngoba bathola ulwazi olujulileyo njalo oluzabanceda empilweni yabo. Lokhu kuqakathekile kakhulu kumfundi wonke.

imfundo yase secondary iqhakathekile kakhulu iyaphathisa abantwana ngokufunda imisbenzi yezandla okuyiwoozabancedisa nxa sebeku teritiary

Imfundo yesekhondari iqakathekile kakhulu ngoba kulemisebenzi eminengi yezandla. Lokho kuyabancedisa kakhulu nxa sebesiya kuzifundo zabo ze tertiary ukuze beyenze imsebenzi yezandla abafisa ukuyiyenza bengakhula.

Abafundi be secondary bayathanda ukwazi izinto ezitshiyeneyo ngakho kwesinye isikhathi ababalisi bayabahlalisa ndawonye kuxoxwe ngempilo yabo lendlela abaphila ngayo.

Kuqakathekile ukuba izikolo zesekondali zibe lemiduli. Imiduli le ivale lezo zikolo ukwenzela ukuba abantwana bengangena phakathi bengenelisi ukuthi bephume bebaleke esikolo.

Kuqakathekile ukuba abantwana behambe esikolo. Esikolo lapha abafunda khona izifundo ze Secondary, bafunda izifundo ezehlukeneyo . Bayafunda isikhiwa, bayafunda izifundo ze Science njalo bayafunda I sum.

Abanye abantwana bahlala khatshana lezikolo ikakhulu laba abafunda ezikolo zase"Secondary " uthola behamba esikolo ngamabhayisikili lokho kwenza umango ubelula njalo ubeseduze.

Abanye abafundi bahlala khatshana lezikolo ngakho kuqakathekile ukuba izikolo zibe lendawo lapho abafundi abahlala khona njalo indawo lezi zibe zindawo ezihlanzekileyo.

Imfundo yase secondary iqakathekile kakhulu. Abantwana bayafundiswa indlela yokuziphatha ngayo kanye lokufundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Izikolo ezinengi ezithandwa ngabantu zikhatshana lezindlu zabo ngakho ke kuqakathekile ukuthi lezo zikolo zibe lendawo lapho abantwana abangahlala khona njalo indawo yakhona kumele ihlale ihlanzekile.

Abafundi abanengi nxa sebetshayisile ezikolo bayathanda ukuhamba bedlala indlela yonke, lokhu kwecina kusenza befika endlini ebusuku

Izikolo ezinengi ziyathanda ukwenza umncintiswano wokugijima ,abantwana abanengi bayathanda ukuhamba beyobukela lapho abanye babo besenza umdlalo wokugijima bencintisana .

Imfundo yase secondary iqakathekile kakhulu ebantwaneni, abantwana bayafundiswa izinto ezitshiyeneyo lokho kuyenza ukuba nxa sebesiya phambili behambe bekwazi into abafisa ukuyiyenza sebekhulile.

Kulezifundo lapho abantwana besikolo abafunda esecondary abazifundiswa behlangene kuqakathekile ukubana abantwana labo belalele bengabangi umsindo ukuze bezwe abakufundiswayo.

Abafundi besigaba sesi secondary, kuqakathekile ukuba belalele njalo bezwisise into abayabe beyifundiswa ngumbalisi wabo lokhu kuyenza bephumelele njalo benze kahle ezifundweni zabo

Uhulumende wakulelilizwe uyakhile izikolo zabazinengi . Ukuze abantwana benelise ukufinyelela ezikolo .Ngoba imfundo iqakathekile.

Amanzi ayimpilo, ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulezi insuku ezikolo sebefaka amatanka amakhulu ukuze bathole amanzi nsukuzonke

Ukuze abafundi befinyelele ezifundweni zebanga laphezulu laseYunivesithi kuqakathekile ukuthi bafunde bephumelele kuzifundo zabo zeSecondary.

Kuqakathekile ukuba izigaba lezigaba zibe lezindlu zokufundela. Kulapho abafundi abazafunda khona izifundo zabo zeSecondary. Lokho kuyaphathisa kakhulu ukuze abantwana bebe lekusasa enhle.

Ababalisi beSekhondari babone kufanele ukuba babize amapholisa bezoxoxa ngabantwana mayelana ngokulwa ukuze bengathandi ukulwa ngoba bazazithola sebesenkingeni.

Kuqakathekile ukuba izikolo zifake amabhakani atshengisa ukuba isikolo sabo singaphi kwakhona. Lokho kwenza kubelula kubazali nxa besidinga leso sikolo. Abasoke belahleke.

Abazali abanengi kumele bedinge bebe lolwazi ngezikolo eziseduze labo, ikakhulu ezesekhandari ukuze behambise abantwana beyefunda kizo. Kuqakathekile ukuthi abantwana bethole imfundo.

Kuqakathekile ukuba izikolo zinikeze abantu indawo yokuhlala ikakhulu abafundi nxa befunda bethole okokuhlala bebhalele khona kanye lokuba bethole izinto zokusebenzisa esikolo.

Kulezinsuku imfundo sisiba lula ebantwaneni ngoba kulamaqembu ancedisa abantwana amaqembu lawa afana le world vision ayabaphathisa ekubhadaleni imali zesikolo kanye lokubathengela izinto ezinjengama yunifomu kanye lamabhuku.

Abafundi abafunda igwalo oluphezulu lase Yunivesi, kuqakathekile ukuba begcine isikolo sabo sihlanzekile. Lokhu kwenza laba abavakatshayo besithande leso sikolo.

Kulemithi esetshenziswa ngabafundi be university Leyo mithi iyingozi ,kuqakathekile ukuba lapha egcinwa khona kube yindawo evalekileyo ukwenzela ukuba imithi leyi ingayenzi ingozi phakathi kwe university.

Kulezibungwana eziphaphayo esingenelisiyo ukuzibona ngamehlo okudingakala ukubana abantu besebenzise imitshina ukuze bezibone. Kuqakathekile ukuba abantu befundiswe ngazo lezo zibungwana.

Imfundo yebanga eliphezulu yase yunivesithi yande ukubanzima kakhulu kubafundi. Ngakho ke kuqakathekile ukuba abafundi bebale amabhuku amanengi ukuze bathole lolulwazi.

Izifundo zeyunivesithi ziqakathekile kakhulu. Kuqakathekile ukuba abafundi bebelamakhompiyutha. Lokhu kuyabancedisa ukwenza umsebenzi wabo ubelula. Ngakho ke lezikolo kufanele bebelendawo yokuhlala ukuze behlale benze imisebenzi yabo.

Kulezi insuku abafundi bayaqakathekisa izimfundo zabo, bayafunda beze befinyelele ebangeni eliphezulu kakhulu elevarsity ukuze bephumelele kulokho abafisa ukukwenza bengakhula.

Kuqakathekile ukuba ezikolweni zeyunivesithi kube lendawo yezambuzi lapho abantu abazisiza khona. Kuqakathekile ukuba lezo zambuzi zihlale zihlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Ukuze abafundi bafinyelele kuzifundo zase university kuqakathekile ukuthi bafunde baqinise njalo bephumelele kuzifundo zabo zase secondary.

Abafundi abanengi bahamba umango omude ukuze befinyelele lapha abazafunda khona izifundo zabo zaseyunivesithi. Kuqakathekile ukuba iyunivesithi ibanikeze indawo zokulala.

Kuqakathekiĺe ukuba abafundi beyunivesithi nxa befundiswa befunde ,balalele njalo bayenze imisebenzi abayiphiwayo ukuze bephumelele ezifundweni zabo.

Kulemitshina esetshenziswa ngabezempilakhahle. Kuleyo mtshina bahlola imikhuhlane eminengi njalo eyehlukeneyo. Bayathatha igazi lomuntu besebefaka emtshineni wabo ukuze bebone ukuthi umuntu uphethwe yini.

Abantwana abanengi balesifiso sokufunda beqinise ezifundweni zabo ukuze befinyelele ezifundweni zaseYunivesi. Lokhu kuyabancedisa ukuba befundele lokho abafisa ukukwenza bengakhula.

Eyunivesithi kwande ukuba lezindlu zokufundela ezinengi . Kuqakathekile ukuba eyunivesithi kube lamabhakane atshengisa indawo lendawo ukuze abafundi bangalahleki.